Jigéen bi mëngi taxaw sommbasin bu weex bu bu ñaw ropp bu guddu ci suuf ak garambb bum xar ci digg bi mun ko teg ci kaw ropp bi ci baat bi nag mëngi am lu sokola jigéen bi ma ngi sol tekk jël benn la xombe aj ko ci mbaggam bi.

Ayy mburu yu wow njungy tehgeh cii kaw karoh, cii sen bohrr mungy am njaari pitchi pitcha yufa nekk takhaw, cii ganaw pitchi yii nak mungy am hoortu saaku bufa nekkue.

Ci keyti xibaar yi mongi am foto Adama Barrow njiit reewi Gambia bi foto Imam Fatty ak foto Yaay Jammeh ci ganaw nyung fa binda nak binda yu xoxu si binda yu xonxu yi nak mongi wone ne Imam Fatty mongi wax ne APRC ñu wax Barrow pur mu wax ci dellu Yaya Jammeh bi.

Ay jan ñun làkk ñu leen lëmas ci mbos, mu am ñaar boxamantene loxomu ko téye, ci ñaar yoy nak ci benne ñu fa binde ci kawam téeméera.

Juroom benne paketi garat ñu ngi tege ñett ci paket i nakk yuñu ngi am ay peru gudd mu am benn bu am per bu sew beneen bi mu ngi am perb xawa dijji mu am benn paket bu am perb dijj.

Ay tangal ñu ngi tégu ci kaw palaat bu wèèx, tangal yi nak ñing koy defaree mew. Tangal yi nak ñing koy óyeh botas koj.

Otu bi më ngi daw ci kaw suff bu xonko otu bi nag më ngi épp ay bagaar ci kanam ci ganaw më ngi épp ay neet yu weex ay toubab ci biram yu góor ak yu jigéen më ngi am benn nit ku sol mbaxana góor mu ngi lage ci ganaw.

talibi më ngi am ñaari boor ci boor bu nekk ci kana mëngi am autobu weex bu ndaw biy daw ci kawam më ngi taal lampa mi di ñu ci veneen boor bi më ngi am ci pegg tali bi auto bu weex bu fa taxaw tali bi nekk ci boor bi më ngi am ay kàtti mu am bénn kanti ngi atale bu xamantene lampam bi ci béel më ngi tàkk

Ci kaw yoon bi mungi am ay auto yi daw ci kawam ay auto yiy dem yeneeni di ñëw mu am ay nit tamit yiy dox ci kawam ñyeneen yangi dem ñyneen yangi ñuw ñyeneen yangi jubal fenee am ñu enu am ñu kàddu dara.

Ay auto ñi ngi daw ci kaw yoon, ay auto yi ndaw mu am auto bu ndaw bu nekk ci kanam , mu am beneen bu nekk ci ganaaw , mu am beneen ba xaman tene saitom bi rek mu nekk di gana. Mu am beneen nit bu sol bu bu xonxo mi ngi ñëw seen boor nag mi ngi am etaas,

Ay xale yi jànge, xale jigéen yu ndaw, ñi ngi taxaw sol sen yire jàngeekaay, robbu bu am lu bula ak lu weex, si seen gannaaw mi ngi am góor bu fa taxaw fri loxam, ci gannaaw góor goog nak mi ngi am góor gu sëgg sol mbaxana, ci peron bi mi ngi am ay nit yu fa toog mu am tamit benne xale bu góor bi jànge, sol yire jangeekaayam taxaw ci boori taabul.

Juróom bena doomi pompiteer yu maag ñogi tege ci kaw palaat bu weex pomputeer yi nak ñung leen tekk waaye xoli wun leen.

Jigéen bi mongi latti tibaale ci kaw boppam bi tibaale yi nak mun leen dajale ci digi bi def ko poff ci digg bi ci kaw leti tibaale yi nak mogi yokk mess mees bum wàccee ci wetam bi.

Palas bi mu ngi am ñetti jigeen mu am ñaari yi ñdaw ak benna bau taxaw. Ku nèkka ci kanam nag mu ngi teyeh baari masin bi mugii lèttu més di xooleh. Mu am ko taxaw ku teyeh yirèh mung ci digg bi . Ku nekka ci ganaw mugii sëgg tàkka mesor bu weex di ñaw.

Si kaw karobi nak mi ngi am tankk bu sol daala bu weex, daala bu weex bi nak daala carax bu jigéen, ci baaraami tank bi nak ñuñ ko fuddan, fuddan bu ñuul.

ñaari palaat ñu ngi teg ci kaw taabar palaat yi ñu ngi am nekk seen kaw ci kaw palaat bu nekk ci kanam nag më ngi am benn karaab ak ñaari jën yin teg ci kaw maala ñuñ fa def daxaar ak benn xobi año

Rosekaay bi ñuñ ko tegg ci kaw ñax yu tooy rosékaay bi nag mngi am lu nett ci yaramamb më ngi am jàppekaay ci kaw am jàppeekaay ci gannaaw.

Ay jigéet ñu ngi sol cuubi jaxas bu ñyul di feej jigéeni nak ñu ngi sol salu cosaal jigéeni nak ñu ngi warara ay caxx ay feer ak ay feer ci seen bopp yi ak seen yaramb mu am seen gannaaw ay góol yu fanee.

Ci boori géej bi, mëngi am ay lal yu weex, yu rangalante. Ci kanam lal yu weex yi, ñi ngi am ay mbaari nyakh yu fa neek.

Auto bi mëngi daw ci kaw tali bu nekk ci kaw di ñoo. outo bi auto bu ñuul la ci suufam më ngi am ay auto yiy daw mooy tali bu nekk ci suuf ci kote bi më ngi am ay garab ak ay néeg.

Almuwaar bi xawa ñuul mongi tegé ci boori miirbi ci kaw almuwaar bi ci miir bi mongi am montor bun fa teex montoori neeg.

Ci biir géej bi mu ngi am ay gaali nekk ci biir gaale mangi am ay nit gór nappkat yu nekk ci diirab ci pégg géej bi më ngi am ay jóoru nit ñu taxaw ñene nitee ay dara ci boore géet bi tame ma ngi am mbaare seng ak ay garabi sibé.

Ci biir palaas bi yi ngi kara ci ron ñi jël ay pang yu àndak seen taaba teg leen ci kaw rangalante leen ci miir bi nak më ngi am pentur bu bëla ak pentur bu weex ci kaw ñyung fa taf ay kayt paranteere yi ngi ubeerku.

Ci biir gegi bi mëngi am gaal, gaal bi nak më ngi épp ay jigéen, ak ay gór yu nekk ci canam. Gaal bi nak mëngi jubal ci, si tefess bi. Si tefess bi, mëngi am ay nit yu fa nek ak ay auto.

Janxa bi mu nga taxaw ca rabu bu gudd bum xarba ci um bi rabu bi ci kaw mungi am lu weex ak lubbula ci suuf mu nga am lubbula janxa bi mu ngi sol teg ci kaw boppam b teg bu gudd ak chaq ci baatambi.

tali bi më ngi am ñaari boor ci beneen boor bi më ngi am aton bu xawanuon bu ndaw bi daw ci kawa ci weti talibi tenut më ngi am ay kër ak ay bidik

5aabu bu weex bi bëngi am ci kawam benn saac bu am ayrëdi ay ñuul ak yu weex ci yaramabb ci gënaal saac bi mëngi am rojo bu fa tek rojo bu ñuul mu am lu weex ci kote bi.

Goor bi mi ngi taxaw sol xaftaani mbase, mëngi sol weer ci kanaman bi, tiye tabul, ci kaw taabul bi ñu fa tekk ay mayig, góor bu nak ci ganaawam mi ngi am palis bu fa taxaw.

Ñetti auto ñi ngi taxaw, bu nekk ci kanam auto bu ñuul la, mu am bu ndaw bu xonxu bu nekk ci digg bi, joxe kanam, mu am ci gannaawam auto bu xawa mag bu ñuul, mingi joxe ganaaw, ñi ngi am nak fouf nak taax, neegi etaas, ci suuf mi ngi am buntu bu bula.

Ay dogiti kégg yu ndaw yi sokala nin leen tekk ci kaw palaat ci kaw kéggi nag ñuy fa wis ay koko koko bu mokk.

Ci palaas bi mu ngi am ay taabul almor bu ndaw ak ay bang më ngi am almowaar bu ndaw bu nekk ci kanam ci gannaaw mu ngi am taabali weer ci seen kanam më ngi am ay bang yi ñuul yu fanekk.

Jigeen bi më ngi sëgg di raxas loxom yi, më ngi sol robbu bu am lo bula ak lu weex, jigéen bi nak ci fum-sëgg siwo baang ci kaw, teg ci kaw wej, ci siwo bi nak më ngi am yuñ ko defare kom saari pomp, siwo bi nag, siwo bu bula ndox bi mëngi genne ci pax bi.

Jigéen bi më ngi togg joxe ganaaw, sol mbubu gu weex, më ngi lettu nak ay leen, leeni nak mun ko lette raw, raw yu gàtt.

Ci kaw yoon bi më ngi am auto bi setom bidigeen ak auto bu weex autobu weex bu xawandaw ci kanama mëngi am net ko fay dox ci pégg bi mëngi am ay bitik ci bitik bu bulo bi nak bu am pentr bu bulo bi nag mëngi am ay tabbla yum fataf tabla wiif ak tabla aps.

Ay pati dalla yu jigeen dalla yi nak ñu ngi am ñetti peeri dalla, dalla yi nak bu ngi am jaxas am bu xonxu ak am bu netteh.

Zimba be më ngi pentur kanamam bi pentir yu weex yu ñyuul yu xonku ci kanamam bi nakk ci boori botam bi mën ko warale ay pettaw mi ngi sol tekk bu weex ci boppam bi.

ay joori xale ñu ngi boolo tee kub xale yi nag ay xale yi jang la mo am benn xale b jegéen bu sukk seen ron ñu ngi son seen yire jangeekaay yu am yu bula ak yu weex ma am ñeneene ñin ci tekk benen yir ci kaw ay yireyi xong ni seen kaw yire jangeekaay

Ay gurup nit ñu ngi taxaw joxe ginaaw ci ñoom ñu ngi am ay góur ak ay jigéen ay mag ak ay ndaw mo am ñyeneen ni ci ñyoom yi ngi sol ay mu buyu nete ak ay mbaxana yu nete ñi ngi taxaw jàkkaloo ak mbaari baas ci roon mbaari baas bina mingi am ñu fatook

Si biir palaas bi mi ngi am mësini waleekaay, mu am beneen jigeen bu sëgg sol wagsi bu jaxas di nat duggub, tiye pan ci loxom bi, ci booram mi ngi am pan bu xonxa bu am dugub ci biiram, ci gannaawam mi ngi am beneen bool bu am duggub ci biiram, góor bi mi ngi taxaw di ko xool, sol mbaxana tiye ndigem.

Tool bi mi ngi am ay ñax bu wuw ci kawam mi ngi am masin masin bi rëde suuf si mi ngi def naari rëde beneen bi mi ngi rëde di dem masin bi nag ci kanam mingi am ceen mi am nit bu fay dox.

Nyaari pati dalla jigéen ngi tegé ci kaw karu dalle yina ci suuf mëngi am lu sokola lu ci kaw më ngi am luñul ci kaw lu ñuul binag ñum fa nas ay peer peer bu ñuul ci kaw peer bu nete sy ronam peer bu xonko ak peer bu bu lo.

Ay gaal ñuñ leen rangalante nung ci bori gaag nyun si tefes bi si tefes bi nak ci keki bi ci boori geeg bi mongi am jigeen bu fay dox mongi tàkka seer tiye pann bi ci wetam pann bu ñuul moo am yeneen ñit yu nekka ci kanama.

Ci miir bi ñu ko defar kam bunt më am ay pentir yu weex yu bla ak yu sokola teg ci kawam ci kawam nag mingi am tabla tabla biñu fibindi dan len jamm ci albred mbala jaafure

Ci palaas wi mi ngi am ñaari néeg yu taxalaant ay néggi étaas neggi yépp nak ñu ngi am ay lamp yiy tàkk ci kaw ak yi tàkk ci suuf ci boori fouf nak mi ngi am ay garab ci bi yu njool ak ci suuf mingi am tamit ay garab yu ndaw.

Mamparaabi mi ngi taxaw ci kaw ñaari bante mamparaabi na mingi sol yere bi yere bu am lu xonko ak ay rëddu yu weex mi ngi def ci kana mam bi lu xonko ci cikinam bi mi ngi am ay mess ci ñuul yum fa def.

Lekke bi ñun ko teg ci kaw palaat bu weex lekk bi nakk jën la bun fiirir ba pare tegee ko boor ak uskus bun togg ba pare tegee ko boor jël kanne yu mag fridland kanne sa laat kaane xen bu nete ak bu xonku fridlend tegeeleen bool jël ñyaari booli ndaw yu am ay sos tegleen ci kaw.

Nyaari jigeen ñu ngi dangalant keneen ki jàpp ci ndigi keneenk keneenki moom teg la xom bi ci kaw keneenki ñoom ñepp ñu ngi sol ay wàxs kenneen ki mi ngi sol wàxs bu am lu xawa sokola wagsi jaxas ba pale jël kaala bu sokolaa teg ci boppam keneenki moom mi ngi sol waxs bu am jaxas mu am ay lu bula ci kawam mi jël kaala bu bu la teg ci kaw boppam.

Nyaari taabuli ndaw yi ndefare ko almoor ñi ngi taxaw ci taabuli nak benn bi aml dara lu nekk ci kaw ci bennen bimi ngi am poti fulawa bu nekk ci kawan i yaarani poti fulaawa bi nakk ci pot bi nete la mu am fulaawa bu nekk ci bir fulaawa bi mu ngi am ay tuntu yu xonko.

Ci biir fi ñu fay jaay ay lekk më am beeni jigéen bu taxaw ci biir më ngi sol mbobbu xonk ak tubey bu ñuo ci jigeen bi na fum taxaw ci ron më nga am ay frice më nga am rumeni komtaab fum tek kaasi ci biti nak jigéen bi taxaw më nga am ay góru weex ak ay góor ñu ak yeneen jigéen.

Jigéen bi mungi taxaw sol robu mbazen bu ñuul bu guddu ci boori biir bi mun faa rax darax lu nete jigéen bi nag mungi sol tek ci boppam bi defar kanamam bi sol chain ci baatam bi mo jeel benna loxam bi tekko ci kaw tekgam bi am saag bu ñuul saag bi nag mun ko teg ci kaw lu weex.

N'aari peñ ñuñ leen teg ci kaw lu weex peñ bu ci suuf nak peñ bu rëy la peñ inglis bu rëy mi ngi am lu sokalaal ci yaramambi ma am peñ bu ndaw bu tege ci kawam peñ inglis bu ndaw.

Ñaari jigéen ñingi sol robu garambubu, kenenki mi ngi taxaw kenenki toog ci kaw baang bu mag, ku taxaw nak mu ngi sol robu garaambubu bu am lu bula ak lu nete, më ngi tàkk mu soor bu weex ci boppam bi teg loxom bi ci jigéen bu toog gël beneen loxom bi tiye fa garambubom bi, ku toog nak mu ngi sol robu garambubu am lu bula ak lu sokola, mu ngi teg lante tankam yi toog takk musóor gu bula.

Jigéen bi më ngi taxaw sol robbu bu gudu, robbu bu gudu bu xonx. Ci robbu bu gudu bu xonx bi nag, mëngi am ay per yu weex ci kawam. jigéen bi më ngi lettu meez yu guddu, më ngi defar kanamam bi, takk jaaru, takk cheen. Jël benn loxom bi tekko ci kaw taabal, di xool ci kaw.

Meerbi mungi taxaw ak at xale xale yi nak nyugi taxaw si naari wetam yi ci xalay nak mongi am ñaari nit góor ak jigéen yi sol seen yire jangeekaay meerbi nak mongi taxaw sol ropbu vaar bu am lu weex ak lu orance mongi sol ceen ci baatam bi takka musuur.

Kappu buteel bi nak mëngi am loxo bokkotee, kappu butel bi nak mëngi am fajeekaay ci biiram ñiy faj di ko jëfandiko di faj ñu feebar, dan koy fekk ci lopitaan mbala ci palaasi fajeekaay, koppu buteel bi nak yaramam bi mëngi am la xonxu ak lu weex, ñu bindi fay ay binde yu ñuul.

Nyaari pat ti dall góor ñi ngi tegu, ay dall carax yu góor dallu yi nak ci suuf ñi ngi am lu ñuul ci kaw ni ngi am lu weex.

Ay bant ñu ngis samp ci biiri ndox ci bant yi ci kaw nag mi ngi am ay mbaari ñyax ci banti yi ci kaw tamit mi ngi am ay bang yu fa nekk ci lu wër géej bi nag mi ngi am ay garab.

Autor bu honhu mungy takhaw, chi ganaw autor bu honhu bii nak mungy am aiiy mbaari palansorr, cii bohri mbaari palansorr yii mungy am aiiy nitt, aiiy, ak aiiy mak, yenen haleh yii njungy sol yehreh jaangeh kaii, cii kanam fofu nak mungy am biitique bu oubeh ku.

Ay mbooloo yi jigéen ñu ngi toog, ci jigéeni nak mi ngi am ñoo xamantene ñu ngi sol ay mbubu yu oranse, ñu ngi binde ci benne tabla binde bu weex, naan léegi bàyi neen yóbbu jigéeni xarafal.

Mampara mu ngi dox ci kaw yoon, mu am ay niit yu ko toppu, mamparaa bi nag mu ngi sol yere bu raxe, bu amlu xonxu di bula, lu weex ak lenen, mampara bi nak nyu ko toppu ñingi sol lu tubay bu ñuul ak mbuubu orange, nyu sol ay mbaxana seen boppu yi, nit yi nak ñu ngi yore di tëgg ci gannaaw mampara bi.

Ci kaw tanka bi ci boori baaram bi ñun ko lëmës monso buweex bandaasko li na ku feebarla tankam bi moy méti nung ko teg ci kaw laal tok.

Ay grupi nit ñu ngi taxaw ci bir palaas, ma am ñu toog, grupi nit ñi nak ñu ngi am ay góor ak ay jigéen, ay xale ak ay mag seen biir, mu am ñaari xale yu tiye bool, nekk ci kanam, xale yi nak xale bu goor la ak xale bu jigeen, xale bu jiggéen bi mu ngi sol robbu bu weex, lettu mees yum yokk defa ay per, xale bu góor bi nak më ngi sol lu ñuul.

Si biir palaas bi mi ngi am auto bu faneek, ci biir auto bi mungi am nit ku toog di dawal, auto bi mu ngi am lu weex ak lu ñuul, mu am benne góor bu taxaw mu ngi sol tubey bu ñuul, mbuubu bu bula, sol baxana bu weex ci boppam, di wax auto bine ñëwal, ci boori nit ko taxaw nak mi ngi am ay bagaas ay karton yun tegalante.

Ooto bu ndaw bu weex biine mingi daaw ci kaw yoon, ci biir am mi ngi am nit, mu ebb ay góor tamit ci kaw, mu am benne góor bo xamantene mëgi toog ci biir, waayé gédné yaramam bi ci biti, góor yépp ñi ngi yëkkti seen loxo.

Si kaw tefes bi nak mogi am ay gaal ci bori gaal bi mongi am ay nit yi dem ak ñi ñyow ñyungi am foftami bena sareti mbaam si kaw sereti mbaam bi mongi ki dawal si kawam ci goor bu toog fi sareti mbaam bi di jubal mongi am ay picca yu taxaw mu am bena boi naaw picc yi nak ci seen yaram bi mongi am lu weex ak lu ñuul.

Ñetti napeekaayi mbaali jën ñi ngi tege ci kaw suuf, ci boori mbaal yi nak ñi ngi am ku took ak ñaari nit yi taxaw, ci boori mbaali tam mi ngi am ñaari daala bugsu yu weex.

feer bi ñu ko dëpp tekko bi nak feeri xalla feer bi nak mëngi am tejeekaay bu xonxo ci kanam ak jàrtekaay bu xonko ci kaw

Nekk bi mu ngi am lal bu mag ci kaw lal bu mag bi ñu fa lal darab bu weex ci kaw darab bi nak ñuñ fa teg ñaari ngeganai yu xonk ci cjatti lal bi tamit më ngi am morso bu gudd bu xonk bun fa teg ci kaw lal bi mi ngi am sangkeh bun fa tagk boori lal bi tami më ngi am ay ban yu mag nekk bi më ngi am ay rydo.

Auto bu nuul bi mu ngi taxaw funyuy jaaye esanse funyuy jaaye esanse nag mu ngi am jaay katu esanse bu sol boo bu xonko mbaxna bu xonko ak tubey bu ñuul mu am lu xonk lu taxaw fi esanse bidi génn ni.

Taali bi mongi am ñaari kote ci kote bu neka ci kanam mongi am auto bi daw di ñaw lampam yaangi tàka ci benneen kote bi mongi am ay auto yiy daw di dém ci pegg yoon bobu nak fi autoy di daw di dem mongi am ay bitik mu am bena bitiki atale bu upbeuku lampam yaangi tàka ci birr.

Ci biir palaas bi na mungi am tele bu nekk ci mir b tele ba ngi tàkk c birs bangi am ay bang ak ay taabul c kaw tale bi mungi am ay poti fulawa wa seen kaw ak ay palaat ci kaw palaat yi ñyung fa tekk ay kayte ci biir palaas bi tele mu ngi am benn garabi cibi bu taxaw.

Keur bi mogi am ay nit ñu nekka ci kanamam mu am ñu taxaw am ñu toog mu am benn jigeen mu ngi teey doom beneen pa mu ngi toogee boor toh si kaw bangi sees bu maag.

Niit ki mëngi am karaw bu gatt, karaw bi nak, karaw bu nette la, karaw bi nak ci kaw mun ko moro moro.

Nñaari dallu matakis yu góor ñi ngi tege ci kaw lu ñuol. Dalli maraakis yi nak ñingi am lu nete seen yaram bi, mu am lu weex ci béer.

Jigéen bi mu ngi taxaw ci bunt mu ngi sol ropp bu gudd buñul bu preeku ci suuf mi ngi sol mbaxana buñul tamit jël ñaare roxa mi firiko ci kaw mbaxana bi mun fa am lu xonku.

Aalah bii mungy am aiiy njahh yu wow ak aiiy garab, aiiy garab yu gatue ak garab yu hawah njol.

Ay xaley daara ñi ngi taxaw ci kaw basaŋ, xalay na ñu ngi sol seen yire jangeekaay. Mu am ay xalay góori taxaw ci kanam ñi ngi solmbaxana yu weex , xaley jigéeri ñi ngi taxaw ci gannaaw sol sipob gudd ak kaala bu gudd seen bopp. Mo am benn góor bu taxaw bu xaley jigéeri nekk mi ngi sol mbaxana bu weex.

Kër gi ñun ko miir, mi ngi am etas bunj fa tabax, etas bi nak ñun fa def seng bu xonxu, buntu kër bi tamit buntu bu xonxu la, ci kaw buntu kër bi mi ngi am lamp, lampu bu faytàkk, mu am ñetti garab yu nekk ci boori kër gi.

Ay xale yuy jang ñu ngi tog ci baŋ sol seen yiray jangeekaay way, mu am ci ñoom ñi sol ay kaala yu weex seen bopp. Nñu ngi teg seen keyiti jangeekaay ci kaw taabal di xool jàngalekat. Jàngalakat bi mu ngi jàkkaarloo ñoom di wax. Jàngalakatbi mungi sol yire olof, def tekk bu gàtt ci boppan.

Ay dalla yu tege dalla yi nak dalli nyambala ay dall nambaa yu ñyuul ñu nge am tëjeekaay ci kaw yu weex.

Ci kaw yuun bi mogi am ay nit yuy dem ak yuy ñëw di dox ci kawam mu am ay auto tamit yuy daw ci kawam ci pégg yoon bi mogi am ay néeg taax ak ay bitik ci suuf.

Ci kaw taabal bina bi ngi am ay mësini fajeekaay ci kawl mësin bi xonk mi ngi am lu ñuul ci wet bi mësin bna mësin bi lay fajkati di jëfandeko di xool deret ci yarami nit ci kaw taabal bi tanit mi ngi am bindeekaay mu am tamit benn karton bu tege cartoonyi garab bu ndaw.

Paketi karton bi na ñuñ ko teg ci kaw moosa bu weex ba am bënd bënd ci boori pakati karton bi bangi am dala si pakati karton binak mëngi am lunete lubbla lu xonku ak lu weex ci kawam ñu fa bindi ay bindi yu ñuul ay bind yu xonku ak ay bindi yu weex pakketi karton binak paketi garab bi fach jangoro ci nit.

Ay góor ñi ngi tog ci ron mbar, mbaari bante, mi ngi am sàkket ci kaw, ci seen boor nak mingi am ay ñax yu toy, ci seen gannawvmi ngi am kër ak ay garab.

Ay janxa ñi ngi toog ci kaw ay bang janxayi nak ni ngi jubal benn paraas mu am ay bang yoxamantene kenn toogut fax seen gannaaw mëngi am ay banti nambi yu fa neeh.

Jigéen bi mongi daw mongi sol daala bods sol tubey ak sol mbubu loxo bu guda ci boppam bi mung fa def tekk mu takka musóor bu xawandaw ci kanamam.

Ay góor ñu ngi sëgg rangalante def ñaari rang ñaari rangi ñu ngi jàkkaalo wante góori nak ñu ngi sol ay dala bucks so sol ay kawaas ci weex sol tubey yu gàtt yu weex ak mbuo bu xawa bulu yu gàtt seen yaram b góori nak ñu ngi am ñi jël seen loxo bi teg ci gannaaw di jàpp seen lupu yi am ñoo xamoontena ñu ngi jàppu seen ndigge.

ay buteeli ndaw ñuñ leen pakete rangalante leen ci biir paket buteeli ndaw yi nak ay buteeli garab leen ñu ngi am ay ndoxe pikkir seen biir buteeli nak yu ngi am ay bindi yu bulom ci seen yaram ci

Plaas bi mi ngi am yoon, si pegg yoon bi mi ngi am ay ñax, ay ñax yu gaat, mi ngi am tamit ay garab, garab bi sibi.

Ay xale nyungi tog ku nekka am sabar cisa digéenté tanka di tëgga xaley nak mongi am ay xaley góor ak ay xaley jigeen ñyoom nyugi tëgga sabar.

Ci peggi tali bi mi ngi am ay auto yu fa nekk autoyi nak mi ngi am ñyaari nekk ci ganna benn bu ñyuul ak benn auto bu weex ci kanam autoyi nak mi ngi am taax bu fa nekk.

Góor bi mu ngi took sol xaftaan bi gudd bu wàcc ba ci suuf, ci xaftaan bi mungi dawal ci baat bi, mungi sol mbaxana ci kaw boppam bi, jël benn loxam bi tekk ci luppam bi, jël benn loxambi tekku ci kaw ban bum tok.

Auto bu ndaw bi mu ngi tahaw ci run palaac, auto bi nak mu ngi am lu honku ci yaraman bi ak ay wéeri yu ñuul. Auto bi nak fum tahaw mu ngi am ay pentir yu ñuul ak pentir yu orange ci kaw.

Gool bi mi ngi sëgg téyeh soyu maynees ci benn loxambi mi ngi pintir buntu bant bunt bina mi ngi am jàppée kaay.

Ay bang ñu ngi tege baŋg bu ci kanam bang bu ñyuul la mu am lu xonk ci wetoon ñu ko mbuure mbuus bu weex ban bu ci gannaw nag më ngi am ngaganaay c ban bu nyuul la më ngi am mbuus bu weex bun teg ci kawam.

yigéen bi mi ngi taxaw sol-garambubu bu weex bu guddu, ci kaw-garambubu bi mum fa dawal ay dawal yu nete, mi ngi tàkk ceen ci baatam bi, defar kanamam bi, tàkk mu soor ci boppam bi, më ngi tiye kalpe ci benne loxom bi, bennen loxom bi mum fa tiye mobayil.

Gutu dew bi nung ko tadal, gutt dew bi nak gutt dew bu weeh la. Gutt dew bi ñu ngi bindi ci kawam ay bindi yu ñuul ak yu weeh di wonane dew wi coco bota la gut dew wi yaram la.

Biir nekk bi mungi am bang bu ñuul bu fa nekk mu am benn taabal bu nekk ci diggi mu am beneen bang bu nekk ci ganaaw taawal bu ci kaw taabul bi nakk iñu fa tek sondel bi tekk ak tamit benn palaat bu ñuul ci kaw palaat buñu voob na mi nga am ay bagaaju sew ci biir nekk bi nekk ci miir biñu fa tay ay foto yu bari.

Ay joori jigéen ñu ngi taxaw ak benn koo ci ñoom nak ñu ngi am ay meer yu toog meeri ñu ngi te tabla bun bindi dara ci ñoom nag ñu ngi am ay xale yi jàng ñu ngi sol seeni yire jangekay taxaw seen yire jàngekaay yu bula ak lu weex.

Ci bi lobtaan bi, më ngi am góorgu taxaw. ci kaw taabul bi nag, më ngi am ay bagaas yi pajikaay. Goor bi nag më ngi taxaw xool benn mësin bu nekk ci kaw bi xool ay jangoro, Mu am ñu nekk ci ganaaw góor bi di ko xool.

Ay paketi garab yu tege ci kawtaabul bu weex paketi garab yi nak ñu ngi taxawal yenee ni beneen bi ñu tëdar ko mngi nekk ci kanam ci bu nekk ci kanam nak më ngi am ay lu weex ci kawkaartombi ñu fa bindi bind yuñu ak më ngi am tamit lubbulo ci kotem bi ñum fa def biir garab yi nak day fa jàngoro ci yaraminit.

Ci kaw yere bu weex bi nakk mongi am peñe ak botale botale bi nakk mongi am lu ñuul ak keyt bun teg ci kawam peñex bi nakk peñex bu weex la bu ndaw peñex karaw mbala mees.

Ci kaw bant yun rangalante ni, mingi am taabul bu nekk ci diggi ak njaari lal yu njull, ci sehn ganaw mingi am benn pot bu njull bu am suff ci biiram, mingi am garab bu ndaw ci biiram, sehn kanam mingi am ndox, fi njii di sangoh, ci kanam fofu nonu mingi am ay garabi cibi ak ay nehgg.

Ay grup nit ñu ngi taxaw yu goor ak ay jigéen ay jéeg ak ay jank ni ci bori ci ñoom nag ñu ngi sol mbobu yu nete ni tàkk ay mësoor yu nete tamet seen boppu.

Ay xooxi ndarkosa yun làkk ba paré tojto ñung leen jóor xooxe ndarkosoy nag ñi ngi wèèx.

Ay jigée ñu ngi tog sol ay mbaxana yu weex seen boppi ñi am góor yu nekk seen kanam góori nak ñu ngi jàkkaarloo jigéen i ñyatti góor ñyaar ya ngi taxaw kenn kaa ngi toop ci seen foofu nok fi jigéen yi nekk ma ngi am ay soo yu tegi sooyi nak ñu ngi am ay kubeer yi weex ak ci yarami sooy ñi ngi am lu orange

Ay xale yi jàngee ñu ngi sol seen yire jangeekaay taxaw di tàchu. m Mu am benn xale bu jigeen bu nekk ci kanam mi ngi tàchu mu ngi sol yire jàngekaayam bu am jaxas lu bulu ak lu weex mu ngi taxaw di tàchu. Ci ganaawam mu nga am ay xale góor yi ranganant taxaw ci kaw basam di tàchu ñu ngi sol seen yire bu bula ak bu ñuul.

Ci biir boorbi mi ngi am dege bunwal ba pare ci biiram boorbi nak fesutak dege tépp waaye ci kaw mu ngi taq dege.

Ci kaw bopp góor bi mungi am ñaari fason karaw karaw bu ñuul bu nekk ci suuf ak bu xank bu nekk ci kaw ñun ko mara moro ci weti bopp bi nakk më ngu waat karaw bi foofu noon.

Ni ngi jóorfi ay xobi loria xobi loria yi nak ñi ngi àndak seen bante yi sew jigéeni di ko jëfandeko sini toogu nyuuyi jox xet bu neex ci toogu.

Kër bi ñun ko miir bam daj ñu pentir ko pentir bu honku ci miir bi ak ñaari néggi séng yu nekk ci biir. Kër bi nag mun ngi am garabi mango, mu am ay palaatu cennel.

Garab bi mi ngi am ay xobi tontoor yu mag xobi tontor yu orance ci biir xobi tontoor yu orancei nak mi ngi am ay lu nete ak lu xonku ci biiram.

Kerr bii njung kor mirr, mu am njaari buntu, buntu bu ndaw bu njull ak buntu bu mak bu honhu, chi kaw mirr bii nak njung fa wohraleh aiiy weungh, chi birr kerr gui nak mungy am njaari tabakh, mirr bii njung kor peintirr.

Soloom-solom yi ñu ko jóor, salom salom yi nag mi ngi am yu toj ak yu tojut, yu tojut nak ñungi am seen xort yi ñuul.

Jigéen bi më nga jahe ganaaw sol yire wagsi bu jahas mu tàkk mu soor ci bop bi. Jigéen bi mëngi boot doom ci ganaawam doombaa ngi nelaw, doom bi nak mun ko boote sër bu am ay radu yu weeh yu nete ak yu honku.

Góor gi mungi taxaw tobal ball bi ci kaw di ko fux mungi sol mboba bu xonxu sol tubay bu gàtt bu bulo mu sol ay kawaas ci weex.

Giriyaas bi ñu ko teg ci kaw xal bi boi, ci kaw giriyaas mi nga am yàpp bun sol ci wëñ bu ñuul di kolakk. Mu am loxo bu tee birket mu nga yokk safara ci xale.

Nyettu pakkati kàrton garab ñu ngi tegu ci kaw taabal bu weex karton garab yi nak ñyaari ñu ngi wone ci gannaaw fa am lu weex ñu fa bindi bindi yu ñyuul benn bu nekk ci kanam ñi ngi wone ci kanam ñi fa def lu bulo mu am ay bindi weex ñu def fa biir.

Si kaw taabal bi nak ñuñ fa tek ay bàndaas, bandaas bu weex ak beneen bàndaas bu dugal ci paket bu ñuul, bandaas bi bulo, bandaas yi nak ñuy faj ño koy jëfandekoo, di faj ño xamantane deen am ay gaañu, di bandaas ku gaañu.

Ci kawtaali bi mi ngi am ay auto yi fydaw ay auto yiy dem ak ay auto yi ñuo ay auto yi ndaw ak ay auto yi magg mu am benn polis bi jigeen bu taxaw ci kanam outo yi polis bi nakg mi ngi sol yere polis sol mbaxana buñu nyol teg bum pof ci ganna mu ngi tàlal loxom bi.

Ñi ngi jóor ay pakati peer, paketi peri nak mi ngi am ay fason fason, ay peri capsul ak ay peri doomi mag, ak ay peri doomi sew, ñu ngi am peryu xonxu, per yu weex, per yu nete, per yu orange, peryu bula, ak yeneen per.

Juroomi nitt nyungi toog ay police len police yi nak ñeent goor nyungi sol yere yi ñuul sol mbaxana yu ñuul bena jigeen bi moom mongi sol yere bu weex def mbaxana bu ñuul togee ci pegg bi.

Nyaari nit gñi ngi toog keneen ki toog ci ran kuni lett ku toog ci kawnak mu ngi lett rawense yi dem ci gannaaw mi ngi waaja jeexal lett bi waaye mi ngi am karaw bu des më ngi jal lett bi dimoo tali cat be.

Ci biir nekk bi mëngi am ay baŋ yu mag xay baŋ yu mag yu nete ci kaw baŋ yu mag wi ñuñ fa tekk ay ngegenayu baŋ seen digg bi mëngi am taabul bu gàtt buñuu.

ci bégg talibyi më ngi am ay kër ay kari ataas këri etaas i nag ñu leen miir pentrlen ñu am ay seng yu xong

Marche bi mi ngi am ay auto yiy daw ak yeneen auto yu texaw, ay auto taxi. Marche bi nak mu ngi am ay jigéen ak ay góor yiy dox ci kaw yoon, am benna jigéen bu bootdoom, am ñene ñu xamantre ñu ngi toog ci mbaari parasor.

Ay jàngkat ñu ngi tog ci baŋ sol si njiri jàngeekaay yu weex ay mu buyu we mu am ñaari jigéen ñiy jàng ñu tog ci kanam ak benn góor keneen ki mu ngi sol mbaxana bu ñuul keneen ki mu ngi te kaalawu weex ci bopp mu am ñaari góor yiy dugg ci ci ñool.

Naari nit ñu ngi dox ci kaw yoon xale ak mag mag bi jigéen la muge sol kaala bu ñunl ci boppam bi takk sër eno sewo bu orange ci kaw boppam bi mu am xale bu topp ci gannaaw foofu nakk mu ngi am ay kërr.

Ay autopolis ñu ngi taxaw rangalant autopolis yinak yu ngi am yu weex ak benn bu ñuul ci kaw autopolis yinak yu ngi am lampo bo xamantene mangi am lu xonko lu weex ak lu bulo.

Jigéen bi mu ngi took sol mbase mbase bi mu kaño dagit ak sipar ci kawmbubu binak mung fa def ay taf, ci bori ween bi. Jigéen bi mu ngi sol tekk takk musoor ci kaw bobbi , defar kanamam bi tehe mobile lam bi di jël foto.

Nu ngi tekk patidiiw te dal ko potidiiw bi nag mu ngi am lu orange ak sn bu orange ci kaw patidiiw bi ñu fa tay kayte kayt bi nag ñu fa bnd bindi yu weex ci la kaw lu ñuul ak ay bindi y orange.

albi mungi am ay gara bi njool, ci garab yi mungi am ay garabi sibi, ci suuf mungi am ay ñex.

Góor bi mu ngi jël bante bu guddu tekko ci kaw taabul bi, jël benen loxam bi tekko ci bante bi, jël benen loxam bi téye marto di dagg bante bi ci digg bi, mu ngi sol tubey bu xonxa ak mbubu bu jaxas.

Nyaari dalluh bëgsu yu mag ñu ngi tege. Dalla bëgsu yu nag ñu ngi am lu nuur ci suuf ak lu sokolaa ci kaw ,ci seen gannaw mi ngi am ay wëñ yun fa jóor.

Janqa bi mingi taxaw teyeh negambe so roubu bi gudd bu sokola bum xar ba ci lupy roubu bi nag munku nyaw benn loxo beneen loxo bi mngi guddu ba ci suuf mu ngi sol tegg tëngal benn tànkam.

Gigeen bi mi ngi taxaw sol mbazin bu njul, bum njaw rohbu bu gudd bi watat ci suuf, rohbu bi nak ci suuf mi ngi free, jigeen bi mi ngi sol teg ci bopam bi, takue musorr ci kaw teg bi, defar kanamam bi, takue chaine ci baatam bi, takue lam ci loxom bi, taxaw tiyeh pohset, ci ganawam mi ngi am sehtu.

Bowli kawsi bi më nga am bënna bënna ci yaramambe ñun ko teg ci kaw karo bu am lu ñuul ak luweex ci biir boolbina më nga am njampe bu ñuul ak bu xonxo ak benna heas.

Tali bi mëngi am ñaari boor, ci beneen boor bi nag mëngi am auto bu mag bu faydaw. auto bu mag bi nag ci kanam më ngi am lu honku ci ganaawam mungi am ay gòor yu fanek ay haley góor yi jàng tamit ñoom ñu ngi sol seen yireh jangeekaay ak yeneen gòor yu fanekk.

Paa bi mungi tóóg ci suuf sol xaftaan ak mbaxana ci bópambi teyah ay mbaali jën yu ñuul dileen rabbu fum tóóg nat mu ngi am ay bant yi guddu mu am bena xaleh bu gór bu tóóg ci benna bant ci bóram mu ngi am benen kès, kès ku koko kola.

Lekk bi yàppla bunge dogate dogate te, jël soble ferej ferej yu diji, boole kok mom. lekk bi nak ñu koy oye afra.

nekk bi ci miir bi ñu ko karo ci suuf ci kaw-karo bi ñu ko pentir ci miir bi pentir bu nete bi ngi am ñaari paranteer ay paranteeri weer

Nyaari janxa ñu ngi taxaw ñoom ñyepp ñu ngi sol ay rob keneen ki mi ngi sol rob bu ñuul bu am ay peru weex ci kawam keneen ki mingi sol rob bu xawa bulo ñoom ñyepp ñu gi sol tekk seen bopp ñu aj dara seen bagg bi morso bu weex buñ bindi dara.

Jigéen bi mungi tog ci kaw-sees bi weex, mungi sol wagsu ba jaxas, takk musoor ci kaw boppam bi, musoor bi mungi am per ci kawam. Jigéen bi mungi teg bool ci kawam, bool bi mungi am ay per, mungi nas per ci buum, mungi jaay nakk ay njara jaljali ak ay jàq.

Ay xale nogi toog jël seen keyti jangeekaayi tekko ci kaw taabul mu am benn xale bu jegéen bu toog di xoole ñaari xalay góore ñi ngi xool benn keyt mu am keneen ki më ngi sol yira jangee kaayam keneen ki moom mogi sol yëre bu xona ñoom ñépp ñi ngi jël seen baaraam joxuñ ko ci keyt bi di xool ci keyt bi.

Jigeen bi mi ngi tog ci kaw lal bu mag bu weex, më ngi sol yire yu weex, mu sol tekk bu ñuul ci boppambi, ci kaw teg bi muñ fa tekk kaala bu weex, bu yaraax, jigeen bi na mu ngi takk lam, jaaro loxo, cenn ci baatam bi, ak jaaro noppu, më ngi defar kanamam bi siiñ.

Ay auto yu mag ñun ci kaw tali, ñaari auto yu nete yu mag, ak benne auto bu mag bu guddu, më nge am ci yaramam bi lu weex, lu bula ak lu xonxa, auto yi nak ay auto yi defar tali la.

Palaas bi palaas ci jangeekaay ñaw la mu am ay haley jigéen yu toog ci biir so senn yiré jangeekaay. Mu am ñene yi ñu ngi toog ci kaw baŋ, mu am senn kanam taabuli mësin ñu ngi ñaw. Am ñene ñu ngi tog ci baŋ nekkun di def dara.

Ousain darboe mungi taxaw ci kaw, mi ngi sol xaftan bi sokola ak mbaxana bu nete ci boppambe , mi yekati loxam bi am beneen góor bu taxaw ci wetam, kookta mi ngi sol mbaxana bu nete, luma soo morso bu fanq ci baatam bi sol mbubukk am lu nete ak lu weex. moomta mu ngi yekkati loxam mi ngi am ay mboolo yu leen topp di dox, am ñenen yu yeg ci kaw outo ñu leen topp.

Dëkk bi mëngi taw, mu am ndoh bu taa bu nekk ci suuf. Mu am fenen ci suuf ndoh bi taa wut fuufunoon. Ci boori ndoh bi fum taa nak mu ngi am garab, garabi cocco bu fa nekk bu gaat.

Palas bi mongi am ay waŋ ak ay taabal ci biiram bang yi nag nyung leen muure morso bu weex taabul yi ñyung leen muur ay morsuyu xonxo ci kaw taabul yi nag mungi am ay cudde furset ak luñu luñ warare ci kaw ci kaw nek bi nag mëngi am ay lam ci paranteer i ci buntu yi mingi am ay rido yun fa def.

Jjigeen bi më ngi taxaw. Sol robu mbase bu xonk ci yaramam bi. Robu bu gudd rob bi nag më ngi am taf ci boori biir bi taf bu orange. Jjigeen bi mu ngi sol teg defar kanamam bi te calpe bu xonk aaj beneen loxam bi.

Nyetti jeek ñu ngi ànd di dox di wax jigéen bu nekk ci pegg bi nag mingi aj bg mbubu buum sol mi ngi am photoyaa jambe ci kana jigeen bu nekk ci digg bi mi ngi tee mbuus bu weex mi ngi sol yëra waxs jaxas bu am lu ñyuur lu weex ak lu bulo jigéen bu nekk ci pegg bi tamit mi ngi sol xwax bu am lu orang u weex ak lu xawa ñyuur.

Ay xale yi jang ñingi togci kaw baŋ teg seen key di ci kawtaawal te ye seen bindeekaay di bindi sol seen yira jangeekaay ma am ñaari xale yi góor yi jang ñingi tog ci kanam ñoom ñi ngi bindi keneen ki mu ngi sol yira jangeekaay bu am lu xonk ak lu weex keneenki mu ngi sol yira jangeekaay bu am lu bulo.

Ay militeer ñi ngi taxaw rangalante, ñu sol seeni dalle yu ñuul, am ñu bari ci ñoom ñu sol ay mbaxana yu sokolaa, mu am kenne ko taxaw seen kanam, seen boor ci pegg bi mingi am auto bu fa taxaw.

Jigéen bi mi ngi taxaw sol robu mbasi bu bulo, bu gudd. Robu bi nag, mi ngi dawal ci digg bi. Ci boori dena bi mungfa def ay taf, më ngi takk mu soor. Më ngi taxaw ci digante ñaari potu falaawa.

Naari jigeen ñugi dox ci kaw yoon keneen ki mogi takka sër sol mbubu xonku tee bowl keneen ki mu ngi sol tubey sol mbubu bu weex taka musoo seen gannaw mogi am tabla tabla bi mogi am photo Yaya Jàmme nigi bënda ci tabla bi ne dallañ jàmm ci kanilai.

Si boori géej bi ñu fa rangale ay mbaari paransor yu weex, ci roon mbaari paronsori ñu ngi am ay lal, ci lali mu ngi am ay ñit ñu fa nekk ci roon paransori, mu am beneen nit më ngi ànda xale di jubal ci fu paransori nekk ak nit ñi, seen ginaw mi ngi am ay neek ak ay garabi sibi.

Jàkka bi nun ko mbiir painturr ko painturr bu weex ci miir jàkka bi nag mongi am ay nitt yui dugu ci biir ma am benn góor mongi inu gut bu nete ci boppam bi.

Ay dang ki jen ñu ngi tege, mu ambeeni jigéen bu toop mu sooru di xolli jeni. Ci gannaaw mi ngi am baas bu bulo, ci boora mu ngi am buteelu gutu.

Laxo bi mu ngi tegé ci lu weex mutee ñaari jaaru. Peeri jaaru yu nak ay jaaru wii ci jigéen la ay jaaru wiis ci jigéen yu weex yunde takk ci noppu.

Jineh Baas mu ngi pof lettam yi ci digg bi, takk cheen ci baatam bi, sol mbub honku. Mu teeh buteel ci loham bi, bu me ubi. Buteel bi nak butéel li ndoh la.

Góor bi më ngi léttu ay léttu yu mag ci boppam juróomi létt yu mag yun xaaj yi ci kanam di ko yóbb ci gannaaw góor bi nag mu ngi tekk lu ñuul ci kawoom sëggi.

Garabi màngo bi mungi am benn doomi mango bu nekk di lang, doomi màngo bi nakk ñorut, mi ngi tegé ci kaw xabi manga.

Ousain Darboe mungi taxaw ci kaw auto bu weex, sol xaftaan bu nete ci yaramam bi. Xaftaan bi ci baat mungi am lu ñuul ak ci poosi mi ngi sol mboxana bu ñuul yakkati loxam bi ci mboolo mu am mboolo bu ka topp ak auto ci gannaawo

Nyaari goor yi nga xeccoo bal mu am keneenki mu ngi sollu xonku mu am bindi bu nete ci kaw yirembi mu am keneenki mu ngi sollu weex mu am bind bu ñyuur ci yirembi.

Ni ngi teg packeti peer ak ci carton bum juge packeti peer bi nak mongi am ñaari peer yu des ci moom peer bi nak mongi am lu xonko ak lu nete peeri capsul la ñu genne yena ñaari peeri ci moom.

Nñetti jigéen ñi ngi toog ci kaw basang di waxtaan, benn meer ak gñaari géej. Benn jégg bi nag mi ngi fob doom, xalé, ci lupam bi, meer bi më ngi am xale bu toog ci wetab. Keneen ki mom, më ngi toog jel leetu pof, meer bi më ngi teg kaala bu ñuul ci kawam.

Si kaw taly bi mingi am ay auto yu fay daw, beneen auto bi moom seetu bi kesa mo nekk digéen, beneen bi auto van la mu ngi am lampam ya nga takk, ci pegg yoon bi mi ngi am ay auto kabiyon yu fa taxaw, auto yu mag, mu am ay nit tamit yi dox, ak beneen auto bu ñuul bu ndaw bu faneek.

Ay groupi nit ñu ngi tahaw, mu am ay góor ak ay jigéen ay makk ak ay ndaw seen biir. Ñu bari ci noom nag ñu ngi sol yiré tisaatu mbubu bu nete ak mbahana seen bopp bi mbahana yu nete. Ñu am ay auto tamit yu nekk seen biir.

Góor bi mu ngi taxaw di rot, mungé rot nak taxaw ci kaw lokal pompu teyeh wëñi lokal pomp bi di rot. Lokal pompu bi mungi génne ndox. Ci booram nak mungi am nit ku fa taxaw, ci gannaawam mi ngi am ay siwo ak ay pan yu fanekk.

Nit yi ñu ngi taxaw longaland te ay góor ak ay jige ñoom ñu ngi sol mbu bu pliweer bu bulo seen kaw yire bam des kenn ko solmbu buxaw ñoom ñupp nag ñu ngi sol kawaas bam des kenn ak tamit ñu ngi sol boosk.

Lekk bi pompiteer la bun farej bu séw ñi fiirir ko tege ko boor. Nyu jël yàpp gannaar togg ko tege ko boor. Jël gñett booli ndaw yu weex rangalanta leen ci boor bu nekk ci gannaw nak moom mëngi am tamaté koccab ci biira bu nekk ci digg mëngi am mu taard bu nekk ci kanam mëngi am minées.

Ay góor yuy tabax ñu ngi yeg ci kaw ci kaw weñ ba guddu di tabax ci kaw.

Taabl bu mag bu sokola mu ngi nekk ci diggi mu am ay bang yu am lu sokola ak yi nete ñi ngi rangalante ci boori taabl bi yépp. Ñung leen tekk ci biir néeg. Ci biir négg bi nag ñi ngi tàkk rido yi ci buntu bi ak ci paranteer.

Yoon bi më ngi am ndox ci kawam, mu am ay outo yi daw ci kawam, oto yu ndaw ak outo yu magg, mu am ay nit tamit yiy dox ci kawam. Ci boori më ngi am ay taax ak ay garab.

Pakati meewu bitaala bi nak mungi am lu blon ak ay bind yu weex ñi ngi bind-bind yi weex i ci kaw lu orange ñu defa kaas bo xamante nañu fay sotti meew.

Masini footekaay bu ndaw bi nak, më ngi am lu weex ak lu ñuul, mu am lu ñuul lu melni pax, foo xamantene foof lay yire yi di nekk, moom na day foot ay yire, yire mag mbala yire xale.

Plaasi jangeekaay bi nak mi ngi am xale yi taxaw ci biti, mu am ñu taxaw ci suuf, am ñu taxaw ci kaw peron bi ñu ngi groppo, ci xalee yi nak mingi am ñu sol seen yire jangeekaay, am ñu solut seen yire jangekaay, si seen kanam mingi am ay xeer yu rangalante, ci seen gannaaw ci miir bi ñu fa bindi.

Ñett haar ñungi tëdd ci suuf. Am haar bi joheeh gannaaw, yeneen ñaari haar yi nungi tëdd woneh kanam. benen haar bi mungi teg bop bi ci suuf. Ci gannaaw haar yi nak mungi am auto bufa tahaw.

Picc bu ndaw bi mëngi taxaw ci liñ bi ñuu. Picc bi nak yaramam bi mëngi am jaxas, ci géen bi më ngi ñuul ci boori tank bi mëngi am lu bulo ci boori dën bi mëngi am lu xawa orange ci boori baar bi mëngi am lu xonk géme ñam bi mëngi ñuuma ci kaw nag mëngi am vert lu xawa green.

Si kaw taabul bi mi ngi am bagaas ci defareekaay kanam, ay bagaas ci jigeen, mi ngi am peñe, ay jaaro noppu, ay puudar ak ay buteli parfon yu tege ci kaw, ak luni laalee puudar ci kanam.

Jigéen bi më ngi taxaw sol bag bu am lu weex ak lu orange ci yaramambe takk musor ci kaw musurambi mu fatek mbaxana bu nete mbaxana yi nakk ñiy tabax ñoo ko de sol mi ngi solweer ci kanamambe mi ngi sol jeket ci kaw yi rembi

Jigeen bi mi ngi taxaw ci kanam buntu bu weex, jigéen bi nak mi ngi sol yireem mbasine bu bula, bum ñëw daggit ak sipa bu guddu, ci kaw daggit bi nak ak ci suufi sipa bi mum fa def ay taf, ay taf bu xonxa mu am lu xawa nete ci digi bi, jigeen bi mi ngi sol kaala bu bula, taxaw dëngal bob bi defar kanamam bi.

Kërr bi mi ngi am buntu bu ñyul pentir pentir bu xonku ci miir bi ci boori buntu bi mi ngi am pentir bu neté ci biir kër gi mi ngi am ñaari tabax néeg ñun leen pentir ay pentir yu neté.

Netti xalay jigéen yi jànge ñun ngi toog sol seen yire jangeekaay, ñoom ñëpp di xool benne boor, ñi ngi poff seen karaw ngi, ñu ngi jël seen keyti jangeekaay tekko ci kaw taabal, ko nekk ci kanam mingi teye bindeekaay ci loxo.

Ay police ñu ngi tahaw rangalantè, ñi ngi sol seen yireh bu ñuul bu am lu wee ci kaw. Nu sol seen bahana tamit ci seen bopp. nungi tahaw ku nekk mëngi tee bant. Ci ñoom ñu ngi am ay góor ak ay jigéen.

Ay xalayi ndaw yiy jàng ñing ci biir palaa ci jangeekaay toog ci kaw bam xale na ñi ngi sol yira jangeekaay bu am lu bulo ak lu sokola am ñenee ñu tekg piliweel seen kaw yira jangeekaay b ñi ngi toog ci seen kana mi ngi am taabal ñenee ni teg seen bindeekaay ci kaw taabal bi ak seen bagaal ci jangeekaay ñenee ni tekg seen saggi ci kaw taabal ñoom ñepp ñi ngi xool ci kanam.

Ci kaw palaat bii nak mi ngi am lekk yun totek. Lekk yi nak ay luppa gannal ay lup ganar yun lakk ba pare luppa ganaari nak ñun leen tek lanté.

Si kaw miir bi më ngi am ay dalle koket yi jigeen, ay dalle koket yu ñuul, dalle koket yi nak ñu ngi am ay buum yu bare, buumi taka-taka, yundee takk suñ solee dalle bi bapaar.

Ñett pakati kàrtong ñi garab yu ndaw ñu ngi tege ci kaw tabal bu weex. Am ñiar yu taxxalante yu nekk ci garnaw. Ak benn bu nekk ci kanam. Bu nekk ci kanam nak më ngi am ay bind yu xonx yu rëy ci kawam.

Jigéen bi mi ngi taxaw wone ganaaw, sol robbu bu guddu, garambubu bu wàcc ba ci suuf, mu xoppati ko ci ganaaw, jigeen bi nak më ngi lettu mees yum dajale def ko poff, ci kaw mees bi mi ngi tàkk musoor bu weex ci kawam, më defar kanamam be di xool ci kaw.

Nyenti xaley góori ndaw, ñu ngi taxaw langalante, xaley goori nag, ñu ngi soll ay mboba ak tubéyu gaat, ci seen gannaaw mu ngi am ay su jeeri bu fa nekk, ak siyoo ak ay yiré yuñ jóor.

Ay nit ñu ngi dox ci kaw tali mo am ay góor ak ay jigéen am ñiy dem am ñiy ñyeoo mo am auto yu nekk tame ci gannaaw di daw ci kaw-talibi ci boori tali bi mi ngi am ay tabla yu bari yu fa nekk ak benn taax bu nekk ci gannaaw.

Aaala bi mongi am ay garab ay garabi ci bir ak yeneen garab mu am beneen garab mongi am tontooryi xona ci kaw nak mongi am ay piis yu fay naaw ay piis yu maag piss yi nak ay picci tan leen.

Naari jigéen ñi ngi xëccante ball, keneen ki gi ñaari lettu yi dem ci gannaaw. Mungi sol mbubu bu am lu xonk ak lu bulo, mu sol tube bu gàtt bu bulo, mu sol kawaa ci orange, keneen ki mungi sol yere bu nete ak tube bu gat. Mungi sol kawaasu nete, lettuut boppam bi.

Ci boori yoon bi mi ngi am tabla bu weex bu mag bu fa taxaw ci kaw tabla bi nag ñun fa def ay bindi ay bind yu m yu nekk ci kaw ay bindi yinu ci digg bi mi ngi am ay bindi yu rëy yu bulo ci suufi bind yu bulo y mi ngi am ay bindi yu sew yu xonku ci suufa suuf mi ngi am ay bindi ñyuul yu sew.

Ci biirndox bi, mingi am ay xop yi faneek ak benn picc. Picc bi nakk më ngi am lu sokolaa ci yaramam bi, ci booribaat bi mi ngi am lu weex, ak lu ñuul kaw, géménem bigéme bi bulola, mu am gnett tontoor yu nekk pofno, ay tontoor yu weex, bu nekk ci digg bi, më ngi am tontoor bu nett ci digg.

Fi nung fi tek ay mburu, mburu yi nakk ay mburi fërin la. Ay mburi fërin ngi taapalaapa yun lakk ba pareh teglen teglanteleen.

Ci kaw deg bi mu ngi am ay fasongi ay poti tamaati ci ñaari degdeg bu nekk ci suufa-suuf mi ngi am nag ay sase tamaat yu nekk ci paket.

Ci bopp jigéen bi, mum faletu, më ngi jël karawan bi lettu ko ayletu yu dijj i, aylettu ko ndur yu dijj, yum jël dajale ko ci dig bi, fof ko, jigéen bi nag ma ngi xawal ca gal boppi, tàkk jaaro ci nofam.

Potimeew bi mingi am loxo bu kote, ci kaw potimeew bi nak mingi am kayt. Ci kaw kayt bi ñumfa bindi, bindi rey Omela, mu am ay rodi bulo ak nak bum fa def ak benn caas bu am meew.

Jigeen ak góor ñu ngi taxaw ci kaw kep kap sol yira bu bulo bun def otees jigeen bi mogi sol garambubu bu wàca ba ci suuf mu sol teg ci boppam bi taka musurr ci kaw teg bi góor bi mogi latu boppam bi sol xaftan bum ñaw ñetti morso.

Jigéen bi mungi taxaw jaxe ginnaaw mungi lettu ci boppam bi ay lettuyu séew yu xaaje ci digg bi wàche leen ci kotey ak ci ganaw ci letti nak mun ko yokk mees ci meesci mum fa def ay peer.

Ci kaw taabul be mongi am ay bagaasi defa rookaay yi jigeen mongi am ñaari botale los coloñ bena bangi deda bena bangi taxaw benn pañex boppu ak ay poodar yu tege ci kaw.

Leka bi nak ñunko yaka ci kaw palaat bu weex leks bi sipagit la ak soos nu teeg sipagit bi ci suuf teg soos bi ci kawam soos bi soos bi xonxu la mu am bena kuddu furset bu am leka bi ci kaw.

Ngetti ban ñi ngi tegee bang yi nag ci kaw ñu ngi am lu xonk ci suuf ñi ngi am wëñu yu weex ci kaw wëñu weex i nag ñu ngi am tege kaay tang ci gënna ma ngi am taabal bu mag bu nekk seen gënna.

Poti diiw bi ñu ko teg ci kaw taabal. Xoti diiw bi nag, ci biir më ngi am diiw bu bulo, xoti diiw bi diiwi karaw la. Mëngi am kubeer bu bulo, ci pot bi ñu fa tay keyt, keyt bi nag ñu fa bind bind yu beex.

Jigéen bi më ngi taxaw sol chuubi garaamu bu bu am lu horange ak lu sokolal më ngi takk chenn ci baatam bi sol tekk takku mu soor ci kawam taxaw ci boori potifulaawa.

Haj bi mëngi tëdd ci suuf, teglantè ñaari tankami ubi gémeñam bi di hoolè. Haj bi ci tankam bi mënga am lu weeh, ci yaramam bi mënga am lu hawa nete.

Ci birpas bi, mëngi am ay baŋ ak ay taabul cibiram, ci bir palaas bi tay më ngi am lampo ci kaw, më am ay nit ñu weex ñu toog foofno ,nene ni ñu ngi toog ci càmmooy bi, nene ni ñu ngi toog ci ndeyjoor

Niit ki mëngi tiye jaan ci loxom bi, jann bi nak mëngi lemu, jann bi mëngi am ay taas yu ñuul ak yu weex ci yaramam bi.

Nyetti buteel ñu ngi tege ci kaw palaat bi bulo buteel yi nak ay wuteeli garableen ñu ngi am ay sign bu nekk ci dig bi mëngi am sign bu bulo ci kaw.

Toll bi më ngi am auto bu mag bu nekk fuuf mu ato bu mag bi nag më ngi am wëñ ci ganna weñ bu bulo bu nekk di rëdd suuf si bala di ko waaxe ci bi kaw auto bi nag më ngi am nit ko pa took di dawal auto bi auto bi ci kanam mangi am lu xong.

Se biir palaas be mëge am ayxalay yu tonke ñu am taabuli mag sen digg ay xalay goor ak ay xalay jigéen ci kaw taabuli nak ñu fa tek sen keyti jangekaay.

Si biir bool bi ñu fa yakk cheeb, cheép bi nak mingi am ay karot, ak ay nyebbe, ci kaw cheép bi ñu fa tek jën buñ dog ñyatt dogg, ñu jël kaane salaat bu mag tekko ci kawam.

Jigéen bi mënge taxaw sii mu tee mige ci loxam bi sol robb bu gaat bu weex mu soltekk ci boppam bi soldale gudd yu ñuwul ci tankambi.

Haleh yi njin ci biir plassi jangeh kaay, mu am nju taxaw, am nju tok, ci sehn kanam mungi am taarko, haleh yii njungi sol sehn yehreh jangeh kaay yu nehteh ak mu am lu njull, mu am benue jigain bu sol yehreh orloff, taxaw ci ganaw.

Janxa bi mi ngi taxaw sol robbu bu sokolaa bu guddu, mu defa ay ganitiir yu weex ci ndigg bi, ak ci boori wend bi, mi ngi sol teg bu ñuul bu guddu, gël beneen loxombi tiye ndigam bi, gël beneen loxom bi weer ko ci miir.

Ci plaas bi mi ngi am ay lal ci biiram, ñaari lal yu ñuul, ci seen digg bi mingi am tóogu, seen ganaw tamit mingi am baŋ bu mag. Ci benneen lal bi ñuul bi mingi am malaan bu bulo bu tegu ci kawam, ci kanami lal yi nak, mi ngi am weer ak ay garabi sibi.

Béy ci ket bi nag ci yaramam bi mingi am luñu ak luweex mi ngi am ñaari beijin bey ci ket bi nag mëngi taxaw ci palaas bu am ñax.

Tournawiis bi mëngi am wëñ bu weex ci kanam, mu am jàppandekokaay bu ñuul ci gannaaw, ci jàppandekokaay bi nak mënga am ay lu xonxu.